Vehivavy manao solomaso izay miakanjo manga antitra, ary ihany koa misy sary sarim-boninkazo eo amin'ilay akanjo anaovany, izay miloko sary, volomboasary. Izy ihany koa dia somary lavalava volo ary miloko somary menamena ny volony.